Marriage e nor dey compulsory for me oh, my own um thinking be sey marriage nor compulsory, marriage nor be for everybody, some people fit choose okay I wan marry, some people fit sey I nor wan marry I wan stay on my own, I no I no fit for for for di matter or di stress ehen. Some religions dem dey like make be sey their people marry, dem dey wan dey make am compulsory sey, okay um you need to marry oh, sey because I dey help person arrange im sef, person no go dey waka waka, e no go dey go dey meet from one person to another because na wen you waka waka you dey meet different people, you dey sleep with dem you go dey spread infection, you no know who be dis person, you nor know di disease wey dey dis oda person body wen you go sleep with. So but when you dey with one person, you marry one person dey with dat one person, na dat person you dey dey with so you go know sey you dey safe, you nor dey get unnecessarily unnecessary infection, a pick one person ehen una come dey, e go come dey like your own, your companion, na im dey make some religion dey like sey, make um dem dey marry, den some go sey na sin um when you do dis kind thing, wen you nor marry, wen you dey waka waka na sin, God nor go like am, so to avoid dat kind of thing, to avoid dat kind of sin, make you marry. So some persons too, for personal reasons dem nor dey wan marry, because dem know sey e nor dey compulsory, de nor dey wan marry, dem go sofri dey on their own, sey dem nor want stress, dem want freedom, dem no want anybody wey go come dey decide for dem sey do dis, no do dis um na dis plan you go take, no be dis plan you go take, so for dem dem just feel sey marriage no compulsory, so make I stay on my own, I wan dey on my own, I wan be oga of my own sef. And also some persons, dem go sey um I nor wan marry now, I never wan marry, dem wan just become oga for dis my work, dis my work na di highest of di highest I wan go, I wan make sure sey I get dat position, so wetin dem go focus on, wetin dem go put their mind put na dat work, dem nor wan do anything leave dem go see sey, dem go feel sey marriage na distraction for dem, dem come dey born pikin, come dey take care of children, all doz ones go distract dem from dat position wen dem want, so dem go see am sey e nor compulsory, make I focus on my carrier. Den also di aspect of [urn] finance, some persons dem go look their pocket either dem get money or not, if dem no too get money, dem go say I never too stable, wen I stable I go marry. Wen I stable I go marry, as we dey talk am, time dey go, I never stable, money never too dey because marriage no be for free we need to dey spend money, even if you be man oh, you be woman oh, you still dey give your own quota, you go dey spend if na food oh, you go still buy, if na water for house oh, if na bill oh, electricity bill,, water bill any bill, you still need to dey pay all doz things, so if dem nor dey okay in terms of finance, dem nor get money, dem nor go wan, dem nor go wan put body for marriage. So na so e be oh, and some persons too, once dem don see sey oh, dis person too suffere for marriage wey im dey, oh my mama too suffer for marriage I nor wan marry at all, dem don look people past experience sey dis one, I nor wan dey dis kind situation wen be sey [urn] husband go dey beat me, beat me, beat me, e nor dey let me rest sef. If I no cook beat, if I no do dis one beat, if I no do dat beat, all doz past experience for people go make people sey, marriage nor compulsory abeg, I nor wan marry, I wan komot body. Den some too dem go sey dem never ready in terms of emotion, dat means dem never just mature reach sey I wan dey follow person dey stay, me and dis person we go dey together forever, forever even wen we get money we no get money we go need to dey together, some people come never dey emotionally ready for dat kind thing, dem never even, dem never settle down sey na me and person go stay house. Den sometimes too oh, health dey cause am oh, some person no well, dem go sey I no wan marry if I marry I go dey give di person more stress oh, make I just dey take care of my own self, health too dey affect, some people wey dey disable sometimes go feel sey dem nor dey, dem be special people, dem too sef nor dey wan put body for marriage na so.

Okay my achievement dis morning be sey, I quickly wake up five o’clock because I know sey my brothers, dem need to go school, den dad need to go work, as senior pikin wey I be, I need to prepare dem for school, I no wan stress ma mama, my mama dey try for us, so as early as five o’clock I don get up dis morning, go put food for fire, as I dey put food for fire, I dey boil water to for my parents make dem take baf because dem nor too dey like to dey use cold water and rain fall yesterday so as di rain fall na come make everywhere dey cold one kind. sey na when heat dey, no need to boil water but since heat dey, but since heat nor dey na, rain fall weather dey cold one kin, I wan dey boil water for one side, come begin cook, cook finish, I package di food I nor go just cook only one sey, [2] dis one dem go chop dis morning dis morning as dem dey before dem go work, before dem go school, I cook dat one, den di one dem chop for afternoon as lunch, I still cook dat one put inside cooler, package am I arrange am for bag, everybody get e own bag wey e dey carry sey sey I fit quick wake up dat five I happy too because sometimes sef, e nor dey easy five o’clock fit nack i go dey tired, to get up go dey tiring, before I go come do body, do body time don go, sometime sef I go even set alarm sey okay five o’clock I go wake up oh, five o’clock go reach, alarm go ring I go see where me nor go fit get up, I go make I rest small if i rest small I go get up again, na so I go tell myself before you know I don sleep off, by di time I come wake up ah, six o’clock or almost six, ah time don go. Before person go come get up, come begin start cooking before you know sometimes, you fit nor quickly meet up but today, I say my five o’clock na five o’clock oh because today for dis side, na market day and on market days, road dey tight hold up dey dey, traffic, everywhere go tight even when people dey try dey arrange di road wen be sey motorist fit use am, motor fit pass, e dey still dey tight because market women, dem dey dey one side dey shade for road, so e go make everywhere dey tight, for you to be able to, for you to fit pass at least, for you to fit pass dat place you go need to quick komot for house or else you go stay there tey, but when you komot for house early, di hold up nor go too tight like dat. So as I don know sey today na market day so I say okay o I no wan spoil anything, I wan achieve dis tin today, I make sure sey I beat di time, and so five o’clock I don wake up, kpa kpa kpa kpa I don cook, arrange myself, arrange di di bag me too I dey go work too, so arrange everybody bag, arrange my own den give dem, serve dem di food dem go eat dis morning, I do finish before six thirty I don do dat one finish, I go baf, by di time I baf finish, ready myself oya oh, to seven, to seven I don chop by seven o clock I don enter road begin go work, dem too don enter motor dey go their own, na so oh, I really happy at least, I don fit achieve dat one dis morning oda things go follow na so.

Okay for morning, after I don wake up, I try make e be sey I wake up by five before now I don already set alarm for my phone sey every day, dey wake me up by five o’clock um den as I wake up five o’clock I go pray after I don pray den I fit just relax for bed small because when I wake up I dey dey tired I nor know why e dey be like dat sometimes sha, but sometimes wey e be sey I rest well well, I nor dey tire oh so when I quick sleep, I go even wake up some times, before four thirty to five, I don wake up, na me go even off my alarm without it ringing sef, so normally as I wake up, I go first pray, thank God for sey my eyes open, I see new day because some people dey die inside sleep, na different story person dey hear every day but sake of sey, I sleep I wake up, I go tell God thank you. Dem after which I go get up from bed oh, spread di bed well again, arrange am well because as I don lie down put, e don rumple, e don squeezy squeezy den I go get up off off fan, because I dey use fan sleep, I dey like use fan sleep, den i don get up oh, na gas I dey use cook sometimes I dey use fire wood, but I dey like use gas, because gas dey fast. dat fire wood na I go first go um arrange di wood, I go even need to tear di wood before di next day, tear am down keep, den dat morning I go come go dey set fire, but I dey look am as serious stress for morning, I nor dey like use am for morning but, I better use am for evening dan morning so as I wake up, on gas, begin cook anything wen just come to mind, na so I dey do am I dey cook morning and afternoon together. Morning own di one we go chop before we komot, afternoon di one we go chop later in di day, so if I don cook am finish, I go arrange am each and every one of dem for cooler, everybody own for different different cooler, as dem go fit chop as dem go fit chop, I carry my own I get water bottler wey I take dey put water, I go put water inside, arrange my own bag, if I don arrange my bag finish, I go go baf, wen I baf I rob cream, clean up myself den I wear cloth, when I don wear cloth finish I begin eat, when I eat finish I dey like eat finish before I komot so I dey like baf, wear clothe before I begin eat, so wen I eat finish, I go rest small, wen I don rest small, I komot I begin dey go work because my work nor too far from my house like dat, I dey trek am so I go fit just dey try make e be sey I by seven fifteen, I don komot house I go reach there before eight o’clock. Na so I dey do am, everyday everyday everyday na so.

Okay di things wey be say I fit dey do wen go help me quick come outside from wetin Dem dey call depression nah say one I go try dey always surround myself I go always dey with people I no go dey stay alone I no go hide my self for one corner for inside room dey go dey cry o dey go dey um make myself myself fit say I no dey do well no I no go do all those Kain thing wetin I go do be say I go try dey stay for where people anywhere wey I see people for plenty I fit go there and go check den also I fit also try dey play music dey do things make me say be happy I no go do things make we say e go make me sad I no go wan dey stay alone I no go wan dey avoid food or people I go always try make e be say Na where people dey I go dey where music dey play I go happy I dey eat food um I no go say I no fit eat food o food no dey hungry me o I con dey cry cry all those things e no good den I go still find If e be say I like to dey read book go find book wey be say I go like cause nah di one bad stories of different people wey be say e don pass or wey be Dem dey call history or those one of epistles wey be say dis one I go like am I go carry am I go dey read am if I no say I no fit read book I tire for book I go dey if I con see nah um television I wan dey watch um I go watch television I go dey watch find drama wey be say I go like, all those ones wey go make me dey laugh laugh um I go find those ones I go dey watch am If I con see say I no fit watch television o I wan lis ten to news o I wan use I wan dey check things wey dey happen for the world I fit carry my phone I go dey browse I go dey find things um I go dey check Facebook you know I go dey look people picture then dey comments of the pictures I con dey look den I wan dey watch video like skit all those ones make dey make people dey happy make person dey laugh nah I fit still dey check those ones den if con say okay o um I no wan dey say infact I wan go find wetin I wan do if na work make I go dey learn I fit see still do dat one join all join to avoid say I no dey depressed any thing wey be say just make me happy wey go free my mind I no go dey think many many things I no go even get time to dey think all those ones na wetin I fit go do

Teachers training dey affect di way children take dey learn well well for school in different ways e dey help well well [wen you train teacher you tell teacher say okay go training, come for dis training o come for dat training o even wen you don go school finish dey go still call for dis training come do upgrade con learn something new dey help Teachers well well one of di ways we dey help teacher be say e go help dem um plan for things wey dey wan teach so for every day wey dem go go class dey go plan on how dem go arrange am dey go write wetin dey wan write well dem go go class dey go teach am well dey go make sure say dey teach in a way children go understand no go hard for children children no go get problem wey be say dis thing hard o dis thing hard I no just understand at all o E dey avoid such wen you train teacher well well den e con go con arrange their lesson wetin dem wan teach in a way dat e go easy for children to understand for children understand dey make Dem dey happy Den apart from dat one e go still dey help teacher dey manage di way di class will be to know we hear say students dey make noise na wat school no understand Dem go dey make noise other things go dey take their at ten tion e go dey look outside e go dey look who dey play who dey dance but wen teacher dey train am well e go teach di class well organize di class everything go dey go everything dey go well dey still say children go dey happy to learn nothing will take their at ten tion because dey focus on their teacher dey like di way teacher go dey do di thing dey like di way dey arrange di class so dat one will make noise no go dey everybody go just call go just go learn everybody go calm by di time wey reach to ask questions teacher ask questions children go fit answer because e arrange di lesson well the room dey organize class organize not too external nothing for outside dey disturb dey distract you children no dey fight no dey talk talk so train your teachers dat way den also it still dey help teacher to fit dey access children to know whether Dem dey progress how dem dey do while dey score like dis why their score be like dis why their score like dat why dey score very high dey help a lot so teachers go fit dey access okay o dis children score well say na Understand am dem don read am, dey no forget am dey no read and forget Nah di explanation wey I go still give still even help dem e go help Teachers too access di level of understanding of their children also dey still dey help di teacher gain more understanding, understand di subject wey Dem dey teach well well wen you train for dat field wey you dey Dem go understand am well so wen dey dey teach Dem go To do lowest level like me nah I dey teach so wen I dey teach subject wey be say yes nah my field e no dey hard me at all I go go class I go talk am in a way wey be say Talk am small I no go use English wey be say e be to big for dem Nah for their level dey understand am before you know children go fit dey use the topic dey play self dey con take am as say nah play from play you don understand nah Dem no go forget am next time again you go ask dem two three or four weeks time nah to come you go see di way dey go still dey tell you Use am fit play say remember um naso fit talk am naso you talk am and dis o naso e dey be teacher training dey help well well dey help dem to um train Dem to update um Dem go get new knowledge on how to reach okay dis new method nah computer dey con still dey teach o she qan teach something dey show children pictures o wen you show Dem pictures Dem no go ever ever forget o wen you show dem picture you go show Dem different part o Dem go understand am so pass Wen teacher dey go training den dey still go bring new new method dey go still dey see new new method teaching den go still dey bring dat new method wen new methods come wetin go teach children Dem go fit dey understand am more just be like say okay you wan teach part of the body Dey show for your body to show Dem picture of if na boy body show Dem picture of boy body if na girl show Dem picture of girl body wen dey see am dem no go forget am Um naso e be no be say you go just dey tell dem nose, eye, ear show Dem if e for screen you wan for Dem show dem make Dem see am dem go understand am beta so also wen teachers go for training Dem dey help dem build their confidence Dem no go enter class begin dey shake no oo how I wan do am today o something I wan teach I no know o no Dem go get confidence say I dey trained I sabi dis thing I don do am before and I go still fit do am again so e dey help dem build their confidence to teach go go class dey fear or to con enter to talk e go dey hard no Dem con go through training dey don understand everything dey don tell them how dey take dey do am e dey help to dey reduce di one wey be say um Dem no achieve anything cause at the end of di day wen don go class you go see say nah their one of their children learn no just go class for going sake no just waste time or pass time no you go class go impact go class go teach no go go tell di children some certain things wey Dem need to know instead everybody go dey happy, Teacher go happy children go happy na so e be

Di motivation wey di people wey don grow need go take go back to school many well and some of di motivation nah say um di person fit desire di person fit get di mind say okay o I wan I wan improve myself I wan comot from wey I first dey I wan do beta I wan dey try, wan dey try for myself I wan make e be say um environment wey e be say I dey I still know pass wey I don fit know before make I increase knowledge wey I don know before um make I adcance myself make I develop my self make I make sure be say okay wey I dey before no be wey dey now I don go higher position in terms of wetin I know so that one nah one tin wey dey motivate person another thing nah say you dey curious you wan know more di first one wey you know no reach you wan add more knowledge to your knowledge e dey still nah motivation motivation for person say okay o dis one wey I know I no know am reach no reach I wan add join I wan know more wey be say okay People dey talk about dis thing I go fit still come and go fit still come out and dis one still know about am o fit still talk Or I know go no wetin go talk wen you reach time for me to talk I need to improve um curiosity curiosity go just dey dey Den also Motivation make dey wan me go school make me go to school nah say I wan complete some certain things wey e be I dey okay I wan get dis degree I wan get dat degree I wan try wey be um na BSC I first get I wan get Masters so dat achievement I go want am so Motivate me say okay make I go continue school make we return to school make I continue from where stop Dan one dey Den also Finance If I say okay o I get di money o money dey Money be di problem I go fit dey pay money no go be my problem I get di money to So I fit return back to school dat one nah still motivation wey person finance So wen money dey nah sure banker e dey very easy to go school den also since I wan update myself on the formal skill wey I get some don dey outdated I wan upgrade I wan go far before wen dey teach Dem no dey use computer and paper and pencil and biro and write for board with chalk na nah dat computer I want to be teached I wan sabi dat one so dat me self go fit Teach people Um I wan skill upgrade I wan upgrade my skill di one wey I don know no con tu dey reign again I wan d current wey dey reign di one wey dey dey in vogue I wan do dat one dat one na so di motivation wey people need if Dem say dey wan go back to school den sometime some people fit bi say di school wey Dem go fit require some kain certificate for license so if e be say dey never get am dat one nah one thing wey go motivate dey to say okay o I never get license o make I go back make I go get my license make I go upgrade so that I fit get certificate dis certificate wey Dem dey use I need to go higher so that I will get bigger certificate I I write am my bigger certificate go dey fit dey speak for me um Person dey go return back to school and also people dey like wey Dem be their own boss u no wan dey work for person u no wan dey work under person Dem no wan dey work with person dey wan dey work in their own dey wan be di Oga and for Dem to be Oga dey need to go school so before dey go school dey go say make I become Oga make I do my dey need to go go school to get more knowledge to get more things more skills know more things um to be your own boss you need to upgrade Dan nah Motivation and sometimes family dey fit say um we go like make you go school o we go like make you go upgrade o you no go like am too um Dan one family don dey motivate person wen you too you talk wen you go your family dey look you say o dis sister still get di courage get di mind to still go to school Go still dey encourage family so make I return to school Den sometime e get some wey school you wan go e dey very very flexible you go ginger to wan go back to school but you go no say e no go affect your work e no go affect wetin e dey do for house e no go affect your family everything dey go di same di same time go motivate di person to go return back to school nah so

For their pikin school fit dey help di pikin well well e dey very good too because many many things go just dey well Many many things go help di pikin do well for school wen di pikin no say e Papa dey involve e mama dey involve for him school mama dey support am Papa dey support am the Will be happy cause if pikin no dey happy e no go do well for school pikin dey sad e go fit his Help di pikin say um e go school now e go dey quick dey curse school pikin dey quick to curse school cause he go happy e curse school e no go dey cry for house e no go dey cry for road say Papa no put body or mama no put body wen di both of Dem put body everything go dey very happy e go even help di pikin self in terms of results high performance for school how e dey do for school pikin go dey do well if e no do well hin parent go dey check hin book everyday wer di pikin dey write wen di pikin come back from school go check hin book dey write dey monitor am whether e dey even dey go school at all no be say e just dey comot for house Dem go dey always dey monitor wen e dey comot for house and wen e dey come back Future for school Dem dey beat am e play everything nah matter wen parent put body for school pikin dey do academically well dey do e performance dey good den e go help di pikin to dey try track If e dey do well if e dey do well Praise am Help am Supposed how e go do how e go say if na lecture dey wan carry am go dey carry am go lecture if na holiday lesson dey fit give am den if nah um den support if person con dey teach you after school dey fit still do am den some parent too wen dey get time Dem to dey sit say okay bring your book con make I see wetin una dey write make I help you wey I go fit help you Still dey help e pikin sometimes wen parent put body for children school e go see say e dey motivate their pikin well well pikin go feel motivated e go wan dey come school anything wey happen for school e go dey fully to tell his parents because di parents support am go school anything happen Wetin dem see wetin happen for class wetin happen wen dem dey go for road wetin happen wen dem dey come back, people dey meet who dey see dey go dey talk am Den it also dey help children too in terms of their behavior for children o di final say for school o children wey be say Dem no dey stay with parents na hin dey misbehave pass e no get wetin you wan do wetin you wan report Dem too Dem no get who dey answer to so to them dey just live their own life like dat one no good but when dey get parents dah one go no say if dey do anything wrong school go no say school go call their Papa or call their mama wen dem don know dat one fear go enter dem to wan behave well to wan dey behave very well so e dey help for their behavior well well sometimes wen be say dey do bad things you fit hold dis For school wen you tell your Papa your Papa go no say na bad thing hin do make Dem dey discipline am sometimes e go even do Bad e go call di parents una di parents by their self discipline their pikin e go help shape their behavior dey no go just dey do like say dem no dey under person Wey support Dem for school wey put hands for their matter Dem go wan get good behavior den aside dat one their Uncle dey help their um pride their self esteem children be like Well well go say papa buy dis one for me my mama buy dis one for me for school go still dey tell their parents um during holiday o nah here we go o nah here we go during holiday by Christmas I go my my Mummy carry me go my sister my daddy carry me go his sister all those kain dey boost their self esteem dey make Dem dey happy dey make Dem dey wan get Na so e be na so e be so wen parents put body for their school it tu dey help di children well well den e dey with dey build school relationship between di teacher and di parents and parents put hand for di body of thier children school dey put body dey build relationship between di teacher and di parents because any communication wey di teacher wan communicate will communicate am to di parents any communication wey di parents wan communicate with di teacher will communicate am with di teacher because there di children getting problem Papa/mama fit check di teacher say abeg o dis one naso e dey do my pikin o help dey check am help me dey try dey watch am my pikin dey say e no dey see board well o if e move am go front, you fit help Carry go wer e go dey see board my pikin say dis person beat am today for school o abeg o help me dey watch am o don let hand dey For school all those Kain thing dey build strong relationships between Teacher and Parents to help or for the betterment of di pikin just to build di pikin di pikin character for school